Sali nima nyɛla bin laɣim tuma tumbu shee ka bi pirigili pili zipilisi din kama nyɛ zaɣa yinisi ka shɛba yɛ liiga piɛla.

Tuun tumdiba n nyɛ bin chana ka bi kpɛm bɛ bi puuni ka bi zaa nyɛla ban niŋ nyɛ pɔbirisi bee nangbanpɔbirisi ka bi pili zipiliti din kama nyɛ zaɣa kɔnkɔba.

Salo nyɛla ban laɣim jiŋli puuni salo maa yɛla niɛn kɔnkɔba bi shɛba pili zipiliti ka bi shɛba pa sariti ka lɔra nim gba zaa zaya.

ninsalinima anu n-laɣim be duu puuni ka USA tuuta ʒe yino nyaaga ka yino wuɣi o nuu a ka teebuli zaya ka kaapu nima tam ya.

Paɣa n kohari binyɛra daani paya biɛni ka moonsi biɛni kamantoosi gba biɛni paɣa maa gbubila paya o nuuni

niriba nyɛla ban ʒeya ka tia din kama nyɛ zaɣ' vakahili la be bɛ nyaaga la linjima yino pahi bɛ zuɣu ka niriba anahi pili zupilisi din kama nyɛ zaɣ' nuɣisɔ.

Niriba n nyɛ ban chana paɣaba ni dɔbba ka bi zaa yino kam gbubi bi baaji shɛba gbubi la baaji ka shɛba nyaɣi bi baaji ka baaji maa nyɛ zaɣa sabila ka yino dini nyɛ zaɣa ʒee.

Silmiin paɣa n ʒɛya ka bihi laɣam ko n gilo bihi maa niŋ suhupiɛlli pam ka silmiin paɣa maa yɛ liiga sabinlika Dikpuni zuɣu bi sabi pa puuo gavina

paɣa nyɛla ŋun ʒiya ka ye liiga piɛla noli ka jiŋlaa tam buɣim zuɣu ka kaapunima gba tam o tooni

duu puuni ka kuɣusi nyɛla din biɛni kuɣusi maa kama nyɛla zaɣ piɛla ka duroowa gba zaa ʒɛya ka dikpuni maa kama nyɛ zaɣ tampilim ka Anfooni din kama nyɛ zaɣ piɛla bɛ duroowa maa puuni

Bia mini o ba n ʒiya ka bia maa ŋmaai bindirigu n niŋdi o ba nolini ka pileet nim tam teebuli zuɣu bi tooni

Piibu piibu shee salo nyɛla ban laɣim piibu piibu shee gbansabila ni gbanpiɛla ka yɛ liiga kɔnkɔba ka ʒi tia gbuni.

Asanza nima nyɛla ban laɣim palli zuɣu ka loori nima gba be luɣuli kam lora nima maa nyɛla zaɣa sabla noli ka salo maa too zoo ka liiga sabla galisi bɛ puuni.

biɛhagu shee din viɛla zuɣusaa di dikpuna kam nyɛla zaɣ piɛla ka kuɣusi din nyɛ ʒi n jɛli la ka di gba zaa ʒɛya ka dufɛli nim pa dizuɣu

Musulin nima n laɣim jiŋli puhibu shee salo maa taɣaya jiŋli maa puuni ka zipilpiɛla gba yam luɣuli kam ka niɛn'piɛla gba galisi dipuuni.

pirinsi nima ata nyɛla ban n-zaya ka linjima yino gba chana ka sabiila nima nyɛla ban gba zaa ʒe ya pahi bɛ zuɣu ka tihi din kama nyɛ zaɣ' vokahili la gba zaa kɔ n-gili ba.